Entwiga eli ghano elisala engira nga gheri kusalira ghaligho abali kuvuga pikipiki nga pikipiki eno elikwaka eitaala era nga ali mu lugudho lwaitaka.

Bano baana bali mu kibiina nga mu maiso gaibwe eliyo omusomesa ali kughandika ku lubaagho. Abaana abandhi bali kufaayo ku omusomesa byali kughandika. Aye ghano ghaligho oghundi ye mwenhe ali kunhumilwa kwekubya bifaanani. Abaana bano bambaile emidhoozi emimyuufu.

Abantu bali kupanga amatafali okugokya eno gyete tanuulu era nga banatera okugimaliriza batemu enku bagokye amatafari.

Abaana bava maadhi era nga bali kusiringisa ebidhomolo ku gaali enkaile, omwana ono ali einuma, ekiteteyi kye kayuzika ku mugongo.

Abaana abasomi bali mi kibiinha nga basanufu bonabona, abasinga nga baghanike emikono, abandhi beghuninkirire, bali nga abali kusaaba oti bali kwemba.

Omusaadha ali ghano abeedye eipapaali, eipapaali lino lilaga nti balyengeka bwengeke kubanga isale lyaku era nga tilyalwalero. Omusaadha onho ayambaile esaati erimu emyalala.

Enkembo eri ku muti gheigulu era nga ghaligho ne bisansa. Enkembo eno eri kweghuninkilira, ki ekilikugya mu maiso? erina langi eye kikusikusi ne dindhi nnhingi.

Akanonhi aka kyenvu kebeeta akalegeya nga kali ghano ku buti obwa kiragala era nga kemeleire kali kwe ghunya kali kunonya nsubira bya kulya.

Ekifananhi kilaga endagala ghedivira ku kigogo era nga ekigogo kino kya kilagala kilina ni langi endhirugavu ntontono. Einhuma ghakyo eriyo ebigogo ebindhi ebito ne bikulu.

Eisubi eikalu era nga mu maiso ere eriyo omuti ogwa kiragala. Eisubi lino lya kisitaka era nga lya kikusikusi.

Abaana bava maadhi era nga balisilingisa ebidomola ku gaali ate nga egaali eraga nti eri basinza amaani. Basibye ebidomola mumbali n'akadomola akatono kungulu.

Eno meeri eli kuseyeeya ku maadhi. Meeri ehno yetiise ebyamaguzi ebili mubibokisi ebyendawulo era nga ebibokisi bino bili mulangi eyendawulo. Mulimu ekimyufu mwabamu egeeru ne bindhi

Kinho kisolo kya munsiko tyebeeta ekisudhe era nga kinakughavu, amaiso gakitwaase, kiri munsiko eyakiragala.

Obusolo obwo mu nsiko bubbangalaire bwe mereire mu nsiko, bubbangalaiza amatu bwe wunia ekiri kujja mu maiso era nga bwetefutefu okulumuka

Omusaadha ali kuninanina olusozi nga alikusilingisa egaali, ayambeire akakofira akamyufu ne saati eya kapere.

Endhoki nga dhiri ku kisasala kya dho era nga ekisasala kino kikazimbibwa buzimbibwe okusobola okutamu omubisi no kuzalilamu abaana badho.

Enhanda nga yetolweilwa olusozi era nga olusozi luno lwidhuvu lwa kiragala era nga kumbali ghano aghandi ghaligho eitaka era nga lizilaku kintu kyonakyona n'okumpi n'eitaka eryo ghaligjo omuti omuzibirivu ne bibalebale.

Abaana abava amaadhi nga omughala alikusindika ku mwinne era nga basibye ebidomola ku gaali. Gaali eno nkeire era no mwana ali kusindika akatetei ke kayuzifu ku mugongo.

Abasaadha banhinhye ghaigulu ku nhumba nga bali kuseleka enhumba. Era nga bano bali kugaita embaagho okuba nga bakola akasolya.

Omuntu nga ali mumaadhi mulyato era nga agemye enkasi enzuungu. Enkasi eno nga erina langi eya kyenvu, enkasi eno okuba endhuyi dhombi ne lyato lili kuseyeya ku maadhi.

Ente nga mbitirivu era nga ente dhino dhiri mulangi dha ndhaghulo mulimu endhirugavu, mwabamu endheru, mulimu edha kisitaka, edha kikusikusi dhabamu ne dhirina langi entabule.

Kinho kibuga era nga ku mukono ogutalya ghaliyo emotoka ghedhipakinga, ghoila ku gulya ghaligho olugudho era nga abantu bangi mu kibuga kinho, ekalina edh'endhaghulo era nga nh'ebyamatano ebikolebwagho bingi.

Enhumba dhe basiimbisa olunhiri era nga enhumba dhino mu maiso ghadho ghaligho amato maangi. Einhuma ghe nhumba dhino edisimbye olu nhiriri ghaliyo nhumba dinado empavu era nga dona bwo dituma ghaliyo olusozi einhuma. Olusozi luno lulimu ebiko ni kilagala eyeswire.

Abaana abali kwaya ente era nga oghundi agemye olwigo alisile ghansi yena ya lwesilaku. Ente ghaligho endheru, endhirugavu nerinamu ebyeru nebirugavu

Amaadhi era nga amaato gali ku maadhi ganho kumbali, era nga amaadhi malaavu, gazilaku mayengo, era nga elyato lino elindhi ighanvu inho era nga lirina langi ibiri.

Ekinhonhi ekilya ebyenhandha era nga ghanho kiri mu maadhi kigemye ekyenhandha era nga kyo, okusinzira kubuzito bwa kyo n'obwa ekyenhandha, kidimire mu maadhi era nga mutwe gwonka noguli kubonhekaku n'ekyenhandha kyekigemye.

Lino isinzizo erye kikulistayo mudhogera enhangu. Tuli kubona omussalabba ghaigulu ghekizimbe era nga ekizimbe kino kyaserekesebwa amategula.

Ebisolo bino nga bitiire kubanga emikira didhiteire mu magulu era nga bibangalaiza amatu ekilaga nti bye tegeike okulumuka.

Ekibuga nga wano waliwo omwala ogutoola amaadhi mu kibuga, emotoka mbitirivu wano waliwo dhi manviri bwe ghetegereza, abantu bangi.

Eno tooyi enzungu nga tooyi eno ndhigule, omulyango bagukoze kyebeta okwasamiriza nga munda obona buli kimu era nga kumbali kwetooyi eno eyemereire yo abantu

Ekizimbe ekya kalina era nga ghano ghaligho ebyuma bye bazimba okumpi nayo era nga ni yene eriku ebyuma bye bazimba nga amadaala, nga bali ku gizimba. Enhumba eno oluyi ya gha oluyi ekabulamu.

Omusaadha nga ayambaile omudhozi ogwa kyenvu ali kusiba kyapati nga eriku amagi, enhanha ni kabegi. Nga ali kubizinga ghalala okukola eky'okulya ekighooma.

Abaana abatobato nga banho bali mu myaka egyafugyo era nga balikola kyetwandyese obubadi bali kutu lagaku kyebalinagho.

Amaadhi era nga kumbali kwago eriyo amayumba maangi kumpi kibuga kilamba nga kili ku lusozi era nga amayumba gali mu langi edh'endhaghulo, gaserekesebwa amabati aga langi nhingi ghaligho aga kisitaka, nh'aga bululu na gandhi mangi.

Kino kika kya kyanandha nga kiba wansi mu nanaandha era nga kyenandha kino kirina langi enderu nga enho erimu emyalala emirugavu

Olugudho olwa itaka nga lwaidula againa, era nga luliku akaserengeto. Olugudho luno, kumbali kwalwo kuliku dhuuma, kuliku emiti neisubi.

Omusaadha ayemeleire kumbali okw'amaadhi. Era nga ali kuloba ebyenhanda, nga akozesa eilobo. Era eilobo lino lisibibwa ku kaghuuzi nh'akati.

Elyato nga lino liri ghano liriku langi endheru, eyakisitaka kuliku ewaya edhigya gheigulu bwedhika wansi nga elyato lino liri mu maadhi era nga amaadhi ga leire gaziraku mayengo.

Omusaadha alina kyalikusala oba okughagala nga akozesa ekyuma eky'amasanhalaze ekisala era ne kighagala nga alighano ali kikozesa.

Ekibuga kili ghano nga kilimu emotoka nnhingi, olugudho, ebizimbe ebya kalina, abantu ababitirivu ne bya matano bingi.

Gunho musiri gwa madhaani era nga ganho ti manhoge. Omusiri gunho mubba, kunkomerero kwagwo eriyo olusozi era nga nhi gheigulu eriyo ebireri ebya bulu nhe byeru.

Akasisila nga kano kayoyote era nga kabba bulungi einhuma ghako eriyo ebigogo nhe miti edhendhaghulo, mu maiso ghaligho oluya oluyoyote obulungi einho.

Eno nsudhe era nga eli ghano emoga oti muzeeyi, ameiso gatangala era nga erina obuviri obwirugavu.

Abantu abawagizi b'omupira oba ab'ebyomuzanho nga bali ku pikipiki, ghaligho abali kufuuwa engombe era nga buli omu ayambeire akakofira akamanviri bali ku pikipiki.

Emiti egya kiragala omulungi nga ghaigulu ere eliyo ekizimbe ekili mu langi eya kisitaka kumbali kwakyo ghaligho ekizimbe ekya langi eya kyenvu era nga ghansi eno ghe miti ghaligho olugudho.

Abantu babiri nga balikuvuba ebyenandha bagemye amalobo era nga bagateire mu maadhi, bali kulindha ebyenandha.

Amaadhi agalimu ebiyiriro yiriro era nga galaga nti munda omwo mulimu ebibale bale bye gali kutomera kyova obona nga gakyusisa langi, kumbali kwago kuliku emiti egyeyagaza era egisanhusa amaiso.

Abantu abali abo bulamu nga bano tibatya kughonga bulamu bali mu maadhi agafukuka era nga bali kukuba enkasi kulyato lye batyeimemu. Bayambeire ebibwika omutwe n'ebitakwikiriza kudimira mu maadhi, era nga amaadhi gano ga bulabe inho ge balimu.

Guno mwala gukulungusa maadhi makyafu era nga nh'amaadhi agalimu ogabona mairugavu, era gabita einhuma gh'enumba. Omwala guno gulimu ebibaalebaale.

Engoye edhanikibwa ku waaya nga dhiri mu langi ed'endhaghulo ghaligho edha kapere, ghaligho endheru, edha kyenvu ni langi edindhi nhingi dhiri ghano.

Omwana ali ku lusozi yetise ekifuluusi ayambeire empale enhimpi. Waali kizibu okutegera langi edh'engoye dha yambeire.

Wano tulengera elyato nga lirimu abantu babiri, atyeime na yemeleire era nga atyeime agemye oluti olughanvu lwebalikukozesa okusindika elyato okubanga litambula. Okumpi nabo, ghaligho ebisolo ebiwomerwa amaadhi.

Jambiya dhiri ghano itaanu era nga ghaligho n'akaso. Ghano, jambiya dhino nkeire era nga dhilaga nti dhibeire dhikola.

Abasaadha mukaaga nga bonabona bali kutambula nga balinze oluyi lulala, mu maiso ghaibwe eriyo ebisolo, era nga ghebali kutambulira ghali oti bwa kisaaghe mu maiso eriyo emiti egya kiragala.

Olugudho oluyoyote obulungi nga lunho ghagati balukubamu akalala ako butonheze. Kumbali eriyo ekifunvu oba tulwete olufunvu nga luliku nho muti.

Eno tawuni oba kyete ekibuga nga mulimu amamotoka maangi, abantu baangi, manvuli nhingi era nga ne bya matano ebikolebwayo bingi.

Ekibangirizi ekilaga obutonde obwensi obunhuma okulingilira era nga amayumba agalimu geswire tigali ghalala. Amayumba gano maserekese amabaati aga langi edh'endhaghulo era nga ghano emiti mingi n'eisubi elya kiragala lingi, mulimu elyenda okwefanhiriza mu ku kyenvu kyenvu.

Emotoka nga ndheru etyamibwaku abantu bangi, era nga bano bayambaile engoye edhendhaghulo. Emotoka eno eri mu lugudho lwa itaka, era nga lulaga nti lwali lwa kalimwa.

Abaana bava maadhi era nga bali mu lugudho olw'eitaka. Bwobalingilira balinga abasimbye olunhiliri aye nga bali kugolola ghaka era akulembeiremu ayemeleire alikweghunya, ki abenhuma kye bali kukola!

Endhoki nga dhegemye ekifankata era nga dhinilira. Endhoki dhino dhiyinza okuba nga ne dha namulenge nga dho tidhisima kina kuba munda dhiba ku ngulu.

Ensudhe ndhirugavu erighano eri mu bisubi bya kilagala era nga eri mu biloghozo bingi eri oti tefunhye kya kulya.

Omukazi nga ali mu nnimiro, abekeire omwaana ku mugongo aye omwaana yeena ayendha kubonaku biri mu maiso. Ali kwesika.

Kumbali okw'enandha ghaliyo ekigingi oba olusozi, eno abantu bali mu dhi manvuuli era nga abandhi bali mu maadhi bali kunhumilwa.

Omuntu omukulu nga agemye ku mwaana omuto bwe ghetegereza engalo dhino dha mirumdi ebiri edho mu kulu ne dho muto aye nga dhi fanagana. Ono ayinza okuba nga alina oluganda ku mwiine.

Eno gaali ya muka era nga gaali eno ni dhino edh'oku mulembe, dhirina amataala era nga engudho dha dho nhungi inho. Nhi dhene dhirina ebilaghuli ebye gombesa okulingilira.

Abasaadha babiri balikulimisa ente era nga ente dhona dhili ibiri, waliwo erimu ebyeru ne birugavu nh'eyakisitaka. Omusadha agemye embago alingilire ali kuba ekifananye.

Olugudho olw'eitaka nga lukutuusa ku lwa kolansi era nga bwolingilira bulungi ku lwa kolansi eriyo emotoka eritambulira ku olwo olugudho. Abantu bona abe bigere bali tambulira ku lugudho olwo. Ghano ghaligho amayumba ag'obutegula nhi ag'amabati.

Ekisolo nga kirugavu, mu maiso kyeru, kilimu obuviri obwa kisitaka, enhindo ndhirugavu, amaiso gali oti ga muntu aye nga kitiisa.

Eilibwa nga lino liri ku kukikolo kya lyo, era eilibwa lino liraga nti likuze ndhibona neisusa aga n'amakoola agamalibwa.

Ebyo kulya nga biri ghano bya ndhaghulo era nga biri kutekebwa tekebwa okuba nti biribwa, ghaligho ebifii nhe bighuka ebiribwa, ebifii ebye nandha era nga biri mu kutekebwa tekebwa.

Engalo dha bantu babiri era nga oghundhi ali kugha ensigo oghundi era nga ole atailegho ebibatu byombi nga abigaise ono ali kumuwa ebibye abifundike.

Omwaana muto ayemereire mu mulyango ogwe nhumba eyebibawo era nga yetegereiza ali mukuba ekifananye. Omwaana ono ayambeire engoye edha langi edhe ndhaghulo.

Ekibira nga kino kilimu emiti emitaaga, emiti gino mulimu emikalu ne mibisi era nga emibisi gya kiragala emikalu gya kisitaka.

Omusaadha ayambeire enkofira era nga ayaseime, musanhufu inho. Omusaadha ono ali mu kifananhi ekya langi endheru n'endhirugavu era nga akubye omudhozi ekikalu.

Omusaadha ali kuloba era nga obwire bwa nzikizanzikiza, n'amaadhi gali kulobamu gaziraku mayengo. Era nga bwotuuma amaadhi, ere eriyo ensiko.

Engoye enanhike nga dhiliraine eki yumba ekye bibawo era nga kiserekese amabati, kumbali ghaligho eisubi katugyete ensiko empavuu. Einhuma einho ere eriyo ekibira emiti mingi.

Olughombo lunho nga lumanhibwa okusingila ilala ku mikolo egy'okwandhula aye nga nhe bisera ebindhi lufumbibwaku ghaka, luno lusibe mu ndhagala era nga lubonheka bulungi.

Omukazi eyebwikirire engoye edha basilamu gyete giribabu nga alighano atyeime, einhuma ghe ghaligho esuniya eryoti eriku mutyere nga mubali ere eriyo akavera. Omukazi ono atyeime.

Ekifoo ekyo bulambuzi nga wano we bakyala okubona enkuludho edhe nsi ghedhibita era nga no lukuludho lwa ikweta werubita. Kumbali eriyo ekizimbe era nga kino kya kusanhukilamu.

Ebisolo ebyomunsiko nga bingi biri ghano mukibangirizi ghaligho emiti emitaga taga neisubi elya langi eya kilagala

Abantu bambeire ebyo bughangwa era nga balli kukinha amakinha ago bughangwa. Eriyo ekabira ekinha amakinha nga gano besibye obulesu era nga banhumye.

Ekizimbe ekya zimbibwa mu ngeri yo kwe ghunya era nga ghaigulu kisongole kilina langi eya kilagala ghaigulu ne ya kisitakasitaka emiti giri ghano mingi.

Olugudho olwakolansi era nga lulibita mu katawuni akakakulankulana. Mu tawuni eno mulimu ebya matano bingi ghano batundhiragho engoye, tuli kubona abantu abali ku pikipiki, abatambuza ebigere abasilingisa amagaali ne bintu bingi.

Enhumba eyamatafaali nga eliku endhigi n'amadinisa agembaawo, era nga bagiserekesa amabaati. Ghanho tubona abantu nga bali kukola emirirmu gyaibwe.

Olugudho nga lweghetamu inho, mu ndhogera enangu, lulina eikona elyamaani. Tulengera obuyumba obw'amabaati, bwotuuma olugudho olwo, ere eriyo olusozi era nga lwaidula kiragala mungi.

Omugemi oghendhoki nga abedhye akati akaliku ebisasala ebya kyenvu nhe ndhoki dhiru kumugulukiraku agho kumpi kumpi ayambeire ebyeru.

Kano katale era nga oluyi ghano batundha gho bibala nga ekibala ekindhi kisalesale nga ba kityamiza ku kasitulu. Omusaadha akilingilire ayambeire omudhozi omumyufu.

Amaadhi nga gano galimu amayengo era nga gali kutomera amabaale gagya mu ibanga, amaadhi gano gali kusambukira mu ibanga nga gatomeire ebibaale, ghano ku bibaale kuliku abantu era nga tibaboneka langi dha ngoye dhe bambeire.

Ekisaghe eky'omupira nga kino kizilamu bantu bangi ayenga tubona emotoka dhemeleire kuluya. Ekisaghe kino kilungi okulingilira.

Amaadhi amangi, nga kumbali kwago kuliku ebibalebale ebya kisitaka. Amaadhi galikola langi ya kilagalalagala mulimu nhi langi endheru. Bwogatuuma, eere eriyo olusozi.

Ekisudhe nga ekisudhe kino kirugavu era nga kili munsiko dhekitera okufuna ku by'okulya. Ensiko eno ya kiragala era nga kiri kwetegereza kibone kija kulya kiligha

Eitundiro ely'amenvu era nga ghano waliwo buli kika kya lyenvu lye wali ologhozizaku. Tulina amenvu amenvu einho, amenvu amabisibisi n'agakaali kubaku bwegaba. Bwewetegereza n'enkota edh'amatooke dhirigho kumbali ghale.

Omutunzi owekyalani nga alikupima olugoye era nga luli ghano ku kyalani nga ali kutunga, ayambeire akakomo ku mukono gwe.

Eee ebisolo eby'omu nsiko biri ghano byefananhirizaku oti nte era nga ere eri kwakilayo endhuba eya kyenvu era ekitangala kili kufanana nga kya kasayisayi.

Enho kalakita esaagha eisubi bwelisiba aghalala. Kalakita enho eli mu laangi eya kyenvu. Nga eliku agapiira agaba, nga mulimu ali kugyivuga.

Eisinzizo ery'eidini erye kikulisitayo nga tuli kubona omusalaba era nga eisinzizo lino liri mu langi eya kisitaka, mu maiso galyo ghaligho omuti ogwa kiragala.

Enhumba edhisimbye olunhiliri. Era nga enhumba dhino dhili mu langi ey'endaghulo. Enhuma ghadho eliyo enhumba edhindhi empaanvu ku ku dhino. Yabaayo nh'olusozi nga luno luliku emiti emitaaga.

Eno gaali ya muuka era nga egaali eno n'enkola empyaka era nga eriku amataala asatu mu maiso agali kwaka, era nga eri ku lugudho lwayo oluboneka obulungi eino era nga kumbali okw'olugudo kuliku ebigilobera okugwayo ere mu lughonko.

Enho nhimiro ya dhuma omugimu era nga muyoyote, mulime ghamu aziliramu ghaire kasubi era nga dhuma ono yeyagaza okulingilira. Dhuma ono gha kiragala omukwafu omusana gu mwakiremu alimuku no lwa kyenvukyenvu.

Ekindazi ne kikopo ekya baliyo nga bino babiteire wano ekilaga nti waliyo alikugya okunhwa akakyayi.